Issi maccaara shanxxaa sa'an hiixxada a bolla santtaa wottara iyyokka qa qooree beettennaara i miyyiyan eqqaagaassikka woykko eqqaarissikka qooriyappe garssay beettiyogeeta hi bessees.

Naa"u deeshshatinne gastta maccaasiya wogga deeshshee uluwa oykkidoogaanne guutta na"iya wogga deeshshee qoiriyan wodoruwa gelissa oykka uttidoogaa uutta garssan tukkiya achchan diyageeta besses.

Wogaa maayuwu maayida issi bitaanee baayyo de'iya qofa uutta garssan eqqidi wolayttatto oduwan aattide de'iyooga mala beessees.

Wolaytta qonccisiyaa wogaa maayuwaa maayidda cora asati gatumma oyqqidi de'iyagetta-nne haratta beesses.

issi mala bootaani kaadoy qanbbaray miraaray xurqqayeenne issi bitanee eta goyyiidi de'iyoo misilee beettiidi de'iyoo beettiidi de'ees.

Wolaytta wogaa qonccisiyaa maayuwaa maayida azinanynne maccasiyaa bantta bayranne kaalo naatura denddido misilee beettees.